wala donc in way gidma fop simna fop donc comme ne Baba ley tuuna rek in way xaye meeke no radio Ndefleng donc pour jotaay ka njofna no projet Pam donc projet :frav Pam fo projet 4R o donc te jeg wolof ana ando naye kaa geek nel a Karitas donc keene taxu xaye i ngar meeke pour que jetaay fa nuun jetaay fo we ando naye tam den dnef kam Fatick parce que nu nga'a nga kam Fatick a jega trois commune :gfra kaa ando naye kaa jilelo te ref commune de mbalakadiaw commune de Diouroup fo commune de Loul Sesene donc andaam taga mbamir rek kam waxtaan fani anaame o goxele i njetaay ta paax no ke jofna na projet fani wala mi ne supplier Ethiene Diokh donc ref agent animateur Karitas no projet fani Pam fani

merci beaucoup Pape Made <hesitation> mi n leyey Charlotte Leoni Sarr ref animatrice no projet Pam fee ref agent Karitas Dackar so i baser oox o nivaux de Mbour merci

miyo ne'e Siga Diouf gen Diouroup Ndiodione gidma nuun sant a nuun nuun we ndef na Ndefleng gidma nuun a paax xenda na nuun o yaaloxe yaasam roogo yaaloxe ci'ya nuun jam fo o wond fo o xuun fo jam fo mbang keer

merci beaucoup donc i numtu wiida nga o ndik rek no na sereer neeke o yoono xemi leyna ndiiki neete ley tuuna projet 4R o ke taxuuna o inoox o dimele xoxoox we bo o ñako le de ñowoog na o ñako laaga a waadioox <hesitation> a leyaan ndiiki projet fee <hesitation> na trois region yo te refu a ndef na region de Kaffrine a ndef na region de Kaolack a ndef region de Fatick na Fatick koy i njeg teen trois Departement trois commune a ref la Mbelekadiaw la commune Diouroup et "fra la commune de Loul Seseen donc meene commune fuu ref na a jega caate ka ando naye gaa tanel teen o ndeeta nda Loul Sesene i njega maaga caate mbetandak o ret no Mbalakadiaw i njeg maaga caate ɓeta fa leŋ i ngariid no Diouroup i njeg maaga caate xarɓaxay fo caate tadik o foka tanga keene fop koy te ref caate xarɓeen ndik fo caate ɓeta fo leŋ den njile na Fatick o fokata nga ndeeta nga nombre de menage ke manam kaakak ke ngoteena parce que a cila le de njila refee o kiinoxe jile mais kaako de njila manaam menage a ngara nga no mbin gaa leya yaal mbine ngaak ne i ŋotaa donc o ndeeta nga teen a refa kaak cunni no Departement de Fatick o ndeeta nga fop fop koy no projet fee kaak cunni tadiko manaam Département fuu refna a jegaa benificiaire mille beneficiaire manaam <hesitation> kaak cunni kaa tane na maaga i ngara nga na cila le a cila le refee ino Katitas o mbiyun a cila le dejas ye i ngar kaa a soɓa beneficiaire ke a mbiyel mais Benefice keene de mbiyel aussi ga mbiyel en colaboration avec yaal saate ke no chef du village ke donc waaga parce que den moƴu an wee ndefna kam saate ke keede ñoowa donc de andu ana moƴu soxla parce que gaa ndeeta a jeg critere kaa ando naye dena permettre a den de tan donc deno njilu a leyee saate feeke diw fo diw fo diw de ngote refee koy ye parparlo fiyo mais peut etre ga ndeetoyo we ando naye de moƴu ndef dans les besion de ŋote donc waga ŋote aussi mais yaqane lakas we ando naye owey kam caate ke a mbaaga ndeeta ne weene mbiya baa probleme ke de njekonte oog na tam a mbaago de mbaago o njeg teen solution donc naaga siblage ke fiye donc ye i ngariid na aussi soɓ saatew fu refna a jeg un nombre de beneficiare donc ino kee i mbina au nivau avec Karitas ke i mbina refu yee organiser a den sous forme de groupement saate fuu i ndet na i leyele nombre beneficiaire ke wey weeke i ŋooyta reunion nget fa den mbaxtaan fa den ke refna a caf in no projet fee leya den xaro i mbugu na den xaro aussi projet fee a cunga no Karitas donc Beneficiaire ke a soɓna ande a njile baa pare de i former u sous forme de groupement par exemple o reta nga no Diouroup commune o leyele a njega quarante benficiaire beneficiaire kaaga nu ŋot kaa nu mboka ta den expliquer a den <hesitation> ke taxna nu ngar de former el sous forme de groupement o ret Loul Sesene ret par exemple Ndiagamba wala o ret Ndak wala o ret <hesitation> Mboyare Ndiodione o soɓ maaga beneficiaire ka o foka ta den parce kaate leyee ke kiino leŋ a fina o foka tanga wiin we kaaga te moƴka jeg doole i mboka ta den comme ca expliquer a den aussi ne groupement ke njaaƴ taa ndax kaaga aussi oxu refna na den a waago jeg teen o njiriñ a ga o njirño nge no groupement fee a waago jirñorin axa

waaw comme nee leyta nuuma rek Karitas yeede mbediid kaa a soɓa sible ke njilel ba pare mais peut etre xeeke elle "elle est temoin <hesitation> a jega peut etre questionnaire faa de poser eer na to comme ne leyta noona chef du village o leyo leye relais ke ndef na kam fee ley commune ande wee ndefna kam saate fe den moƴu and wee ndef na kam saate fee keede ñoowa parce :fraq ue mi o xota ngaam im bafit Dackar wala im bafit Mbour andiim wee ndaf na Diouroup andiim wee ndef na Mbelakadiaw andiim ano refu an mais oxe refna kam saax le parce que :far yaal saate te representer u o maadoxe maaga kam saaate fee ku xewna kam saate fee ten a andaan donc je pense que il est mieux placé pour a ande Siaga kat wala Fatou faana wala diw faana tee moƴu a yelool groupement ke c' est vrai ke leyoona aussi ne ñakaa des fois ;fra o ga in kam fee mais l' objectif principale te refu yee wee moƴuna yeloor de ndef kam fee to fogaam naaga de ñaaƴ nitaa baa mbaago njil parce :far que ko leyele vulnerablité a jega critere mayu ka aando naye teena taxa o kiina leyele kaa vulnerable est ce que o kiinoxe oxey waad nooxa to o kiinoxeey a ñaama est que xa mbiya xe den owey a njagaa parce que que keene fop critere kaa ando naye kaa taxaa o leye a Charlote feeke kat elle est vulnerable ou il n' est pas vulnerable a ñaama nga rek refee na ñaamala kese est ce que etn a jiranga a waaga waad noox est que xa ɓiyuma xe mbara nga ndet ecole a ndeta est ce que est ce que critere mayu kaaga fop a baser ooxa pour a mbaago a mbiya cilale de njila kam a caate ke

kee waaguma mbaat teen ten refuye wax deg waa Karitas moom ga'i ngida ma den to sant a den a paax parce que a taxayo xaye ku i mbaag eerna i mbaagaan ku i an eer na xaye i andaan wax deg fa yala o ñoowole xaye moom vraiment i anda ne i mbariit na ñoowit to i ngonj kee a njang na in mayu kaa ando naye o geeko gange wala o reend u axe ñakoog na e ko reta ta bo xaye ko geeka o ñaka nga o waago taar no jegolaawo xaaga waaga ndax soxla fee wo vraiment kaa i ngind ma den sant a den a paax paaxa paax sant a den ŋenda na den o yaaloxe yaasam o yaloxe saxna den meen a saxna in fa den e no calel mosu ke ando naye dena njalayo a refa calel kaa ando naye in wwwkw ndok na teen we ndokeer na teen a miñanga xan da ndok teen yaam i nga a teen o njirño nga ando naye i mbaa njirñoox teen vraiment kee i ngid maa den a paax

ndigilo baab wax deg fa yala epargne fee a jag naan a in i andaan a paax yit tam i njega teen o njiriñ kam maaga yitam kaa i njikoxa njikwa tina i njikooxa nga i njega nga benefice i ngeek benefice fee i njega nga teemeen i ngeek diuroom fuk fee juroom fuk fee i ñaam kin juroom fa yoq fee i ngeekin na en cas feetola feet o jega nga soxla faa ando naye o a nan comme neno mbeef kaa jir jegiro maa jofoona ko ret ka ngeekolaawo kat o xot maaga o ret ɓiso mbengo wo hopital te fanjel o ñakanga yitam ande wax deg fa yala wagiro o digo waandik mais o geeko laawo comme geeka maaga rek cungi im ret maaga gar jiko ñoowole mi ñaam fo ɓasil nemi to o leŋ andan kiraam tig vraiment im way ngidma den a paax

merci Pape Made ke buguuma ɓaat teen may ke a leyaan ndiiki ye i ngara peut etre siblage fee a fiye bo pare donc yee i ngarna organiser a den i mbiyu soo yoona den na baxtaan mbaxtaana fa den parce que nee i leyit uuna yee i soog na mbadiida a yoono ga i ngariid pour yoona nuun i leya nu ande ndaa ga i ngariid pour yoona nuun moƴo ndamta nuun a jega naa de ñoowni toog na parce que a jega groupement kaa ando naye a nde a maaga mais i ngariid pour leya dene il faut i supit o ñowoond il faut i supit nee i mbi taa parce que keena ga'el no rew we fop gaa leyel gaa leyaaye a njega xalis mais peut etre gestion fee nangeru a normale aa des fois o ga o tewoxa ando naye a doonta xajam mais xaƴa neete fi tikan wala neete seytoorit xalis faaga ten ref teeru donc i leyaa den tout le temps yee o kiinoxu ret na boo geeka rek a jega kaa tax na o geeka i leya ngaye xaye kam weto petes ɓeka teen xarɓaan ɗik ɓeka teen xarɓeen tadik ɓekateen teemeed fo lakas fo lakas a jeg kaa tax na inooxo poto laaga manaam kan leyaame a mi de kam bugo jik keeke wala kam bug kat meeke boo a qoola ɗak a qoola tadak im jego ndiko nga ando wagaamo wandik im jikook wala te ref yaal mbinaa maxey commencer o geeka de ndax im waago jiko terrain maxey commencer geeka ndax im waago jeg donc o ndeete kaaga kaama ɓisa famille fee mbamir o donc kee i nga o gina no groupement ke owey gagner a owey a ngeeka mais des fois neede utiliser ta xalis faaga ten na ngeeru fiya ayaq le kaa maya ko ga'a xaa donit na xajam o mbisin no xew o xeeke donit neeke e kaa ndeya el o fi'in teen donc i leya dene c' est vrai nuun way njala ndaa ndeta tin yo ne o utiliser taa xalis ke nuun donc o waxtaan ke den teel keene yo ndet bo fi feeke in waago organiser ndet waat naka reorienter objectif "ke im fiya no epargne fee mi mi ten im epargne a xa taxu epargne fee a fitel o waajan ndiing ne na gariida donc o kiinoxe ando naye a eparne ooga o leye kam cunga fete tabaski gariid fete fadiida nga xalis faaga fop o ɓekin no fete faa rooga feeda nga o doona nga teen ñaal ndik ñal tadik o commencer leyaaye nam fi kaa boo ndoon na mi mat o leyele koy commencer o waaj o supta tin o supit obectif fee tax ina o fiya o geekola naga i leyu mbaxtaan toogu fa den naaga i mbiya leye a mi kat coxla ke mbi'ne a maya nam im fi kaa bo gentan we mi mbaag ka tiraamo andaan parce que yuu soxla betoonga rek gentan we anda nong xano roka meeke sutwa roka meeke sutwa luɓa luɓ tina a fiya ngaan koy o reta sax boo o na faamno xxida sax de leyonge a diwo xaga o woora xame xalis fe te fiya donc i leya dene ndeet yo na keeka le nu ngeeka a keek a faaxa mais il faut te jeg un objectif bien determiner maxey geeka keeke taxu im geeka dinc kaaga a baxtaano te reend u kam den njemo organiser a den aussi no groupement ke de moƴo formel manaam de moƴo ngeenoox o ga'a nga groupemnt genoox rek o ande a jeg na ando anye oxey o ñaaƴ tan i leya den il faut nu ngeen na nga groupement fee nuun nu suta nga bureau fee nuun nu leye neeke nu mbungu ñaaƴ nitaa manaam reglement interieur keene i leya a ñaaƴo lu ga'oona il faut te jeg charte kaa nu ngenin na donc kaaga na taxa boo groupement fee reta nga ba ande jeg kee manaam jeg ke probleme daal parce que a jega nge charte rek oxu refna ka fiya ka feluuna o leyeele wo waxey doona bes sangam bo i leyele naang yo ngariida bes faaga gariida nga o fiya o ɓisiida ngiran a jega kaa donid na tookof waxey rawa kat o rawa nga keeke na cungaŋ teen donc a chaque fois i leya den aussi o rawa nga fato and ke taxna o raw parce que kee i ndeta no rew we ten refuye i ndefa nga no groupement diwa rawa kam raw kaa yaam xa taxu o rawa Siga rawa ngaa xaƴa Siga kaa jeg kaa te fiya ndaa Siga kaa raw rek mi kam waro raw waxey leyan ndiiki des fois probleme o te ɓisssida no no yaal pinke parce que des fois o tewoxewo raw a raw xalis faa ando naye ga kiro maate ɓekuuna ndambid naa fadiidanga koy de leyonge a yaal mbin ndabid na fada de a roka mene sutwa maana o fañaa gaci xano fiyan no ten donc i leya den no gestion de credit faaga rawi kaa ando naye calel o taxong o inoox ko jikooka wala koo jeg lakas ka ando naye activité kaa ando naye waxey geen na den o xot to o xota nga xalis fee fi'in ma ando naye kaaga taxu o xotin donc no keene fop kaa i mbaxtaan tan fo ten a yoon daal o moƴo chaque fois i deplacer ooxa ndeta no groupement ndeeta namo de mbiya ndeta aussi namo de géré taa xalis ke den

kaaga paaxo te gar no langue fee rek Siga xaye a anda ke i leya yu i ndetna no saate a serreer o i leya oxey leyan ndaa ka leya dene ley yo nanaam ken leya ino fop a sereer o i leya utiliser a xa mots xa ando naye xana mbaago comprendre in parce que o kinoxe aussi o naanga yoona fo ten fudooxi bo fodir fo ten fudooxi bo fodir fo ten refee ye mi jangaam rek im gara nga a Francais im ley kaa den o fiya ngaan xano ga no groupe le de ɗiko na mbuko nan gilwang saam o leŋ na giloox ka tirang te xaaga o garida nga maaga bogo chocochoco na den sereer o i ndefu i nana a seereer etn i numu i ngar ley fo den no ka ando naye kkaga de andu parce que o kiinoxe kat o leya ngaan no kaa ando anye kaaga a num lak fee te numna kaaga te moƴka comprendre e ka ando naye numiran i leya den a paaf wala i ngar leya den a francais xano jeg terme kaa ando naye sax waag kiro expliquer a den bada comprendre xana mbug ko nana rek o leya nga den epargne ga i leya den epargne mais o geek i ngarke rek leya dene epargne epargne a jega waa ando naye mbaag ke ley sax ke refna epargne a jega xa leyna faak ke parañe donc keene il faut o leyna den keede numna a keek o ga i ngar yoonida nuun pour no geekole c' est vrai que ke leyoona ndigilo parce que o kiinoxe aussi ona yoonana il faut o outil in kaaga i xaƴa i ndako ngalatin teen ndet no outil de gestion kaa ando naye xan i mbaago yoona den teen mais o ndeeta nga comme ne supplier ley tuuna i leya no education financiaire xar ref education finaciaire o ndet o jeg jegole manam budjet fee wo o ndeet xaro epargne um namo gestion du credit manam o ngolo ge kat o jeges oxey tolooxa no cent mille franc xaro geekum fo xaro fi tum keeke donc o jega nga budjet of comme nete leytuuna o kiinoxe kaa riiga bo ndiiga sutoox o leye jegaam keeke keeke jikookum o ndeet ke jegoona o foka tangan o leye a mi kat o jeges no keeke tolooxu xaroo wagumo geek no ke jeguuma oarce o geekole o geeka pour o feetolayo pour o feetolayo ndax situation poser oxanga o waago an namo gerer it kan ke epargne uuma xaro taxu im epargne a comme ne leytan ma ndiiki rek ona geeka a jaga ka ando naye te taxu o inoox a refa nga o qoxoox oxe awaa leya a mi katv ndetaame octobre fee i saxada octobre fee wiin we ngaka peut etre o ñowola maaga fiye im jeemo ndeet koy bo o ndiko ngeke rooga a ciya xama no ndiing ne im waago puusin bo te waago fad ma jamano faa ando naye dara ne jega no saate fee parce que ne o ga tan periode faaga fada nga a cikaxa le marché fee kaa maya o gérer a ngiran no mbine o sereer refu oxe ando naye dimanche a fada nga kaa fi comme kaa jeg kaana ŋutan inooxi ret marché to yuute reta marché a gadooxa siwo a siwola xaa yipu teen a areer o yipu teen kaafo yipu teen pursiin o yipu teen a jikookan wala a ñaaw ca veut dire o ndiko nge jegoona pour nu ñowwtin xano jikooxin wala yaal limb ke ngariida nga o xot o peese o nat kaaf jikti kin o fiya ngaan xaye fi no feete kaa nu mbar ina ñoowit xana fag nu ndeta nga koy bo mois de Mai leyel mosi de juin leyel dara commencer a fule no ndiing ne i ndeta boona mois d' Aout koy kaa leyele o sereer mois d' Aout o te moƴu fañ wala ndeera a foora fo foore dara jegate kam saate fee dara jegatee so keene koy o ga'a waa ando naye owey ndokiida kam caate fee a ndaw na den xalis wala de ndaw naa den o refa nga xa ando naye o canjay refo wala o cojob forcer o raw parce que mbinof dara yoqa tee ma o rawa nga koy ko ga a sax waa ando naye gaa tayele a ndiing de ret boo ke rawoona waxa saxada wala o xaq ke o ndeikonge jegoona fop o rabdi tin so dako commencer ik ndaw lakas donc o continuer anga no kaaga o refange noxe andonaye waxey geeka oskiro sutoox no probleme donc kaaga a foga no baxtaana ke ando naye ga i mbaxtanan fo den chaque jour bo neeke i mbina yu i ndetna no saate a chaque fois ga i revenir a no keene parce que ne o wolof nee o toubab oxe leyta la repetition elle est pedagogique tout le temps o rappeler a o kiinoxe o geekole keeke keeke taxu im geeka keeke taxu bo faak rek in way ndet a no Diouroup mbi maaga un theatre forum sur l' epargne fopa ngariid im moof mbaxtaan fo den xa waralu o geek te refe ka i soogo mbiyan leyan fa den in way ndeta no groupement ke mbaxtana fa den mbaxtana fa den i ndako ngoyidaden koy leya dene ngaryo koy i ndako mbi de ref mise en scene situation donoox oxu refna leye a keeke fo kaana fo kaana i mbiyan Mbelakadiaw oxu ref na ley nge a meeke de meeke farum meeke farum no situation feeke refum no tewo xeeke refum parce situation mayu reposer u o xaa ando naye nee geeka oxa ando naye kute saqna a ñaam ku fadiid na no mbines im ñaam parce que o sereer kaa leya ye kam ñoowa le jour o jour to kaaga ka waro wat im jega nga o ndik supplier leyaan ndiiki im jega nga o ndik im xetano feet parce que i ande kaa leya ye o feet o feet roogo ndaa o feeto feet roogo aussi il faut o preparer a nin il faut te preparer el donc maaga tu vois nettement xaro refu obectif fee no epargne fee epargne fee de kam leyana den tout le temps mais oxu ref na o ndeeta nga kee ñowoona ndeet situation fee ndeet no ndiing ne ren rek a wara wet a kid in ino fop ndiing ne ren neete fi na o leŋ yakarit iran naaga fopa njeg a yakaar no ndiing neye xana faax mais te gar ga'a neete demo'oorit na o ñoow jege ndiiki koy wo o war koy o ndikp nge jegoona o waro korkorin bata waago ɓisong ma goɗ na a soɓ ananga koy te waxey geeka xaƴa situation lakas ke wiin we ñoowa ñoow ñoowko gino a soɓa ngaaye ne supplier leytan parce que o gek rek refee ye xalis o kam leyan o gekola bono ñowola kaa ɓisiideena a doonel no ɓayof wo fee tewoxe wagano jeemo o gérer bata waago o goɗ o ande wo fee yaal mbine o ande keeke saxadum kat a maya a maye namo im fi kaa gérer in epargne in o apargner an parce que xalis fee ka reta no keeke mais a jega beneen volet fa ando naye peut etre in way ndeta teen te ref no BCV ke wala jegaam i ndiko ngeeke kat il faut im integrer no banque feeke ndax im fog no banque feeke ndax o feeto la feet situation jega ngaan im waago jeg maa xot ti kuuma parce que banque cereale refee ye xxalis o refu maaga o ñoowo refu maaga im foga ngaa teen kat ndax keeke i tolooxa na ando naye digante faadiida i ndeta nga maaga xan waago jeg donc o geek daal refe xalis rek mais o ñoowole yo kee'i ñoowta kam mbine

i wax deg keenu leyna ndigilo i mbara changer a paax parce e que kaana adna soxu yaq kaa jegee teen solo i o nana nga sereer a leya ye i naqa no feet o feet jegee a las ndaa ka naqanel i ten refu a keeka leeke na leyel yaam in wene sax o nananga i mbandiid fa den mene ka i nga calel ke de mbiya fo in a mosa ta a xene to i ndeete yitam bo ande o njiriño na in i ndeta boo ke i an eer na teen i andaan ke i mbiyo geer na teen ka i mbiya tan kam qew keeke o ga'a ga neeke i yaqoog na i yaqate dara ka i ngemanda ta pour feet kay i yaqate non non parce que i andaye yaq kaa jeg o njiriñ o kiin koy ko dekoogu xalis te may no mbayof boo an kiro ne waranoona fi it koo yaqa rek xalatiro yee e o feet ndik im ñakin i nda kaaga koy den fa qoxoox den a lala in ne i mbarna ɓeer fo ne i mbaruuna mbi'it bata xen to o feetola feet xan i ñaka nga xan i mbaago taar mee i ngeek na ndet naq maaga i ndax soxla in tig i ndeta yitam bo ma adno naye ka i biya ta ka ando naye kees in i njikooga nga i njega nga benefice i ngara nga i ngekit no kees na ndiiki itam o ŋolonga i mbeka kam kees na ande kaaga o geeko feetola feet soxal betka tee in to keene fop i an iran roog ndok koy ya ando naye den fa qoxood den a ngara a njal fo in no calel mosu keene ando naye owey njalan fo in i njega teen o ndaay a paaxa paax in kay a ref ngeer na in moƴo sax in a ndeer fa den roogo yaaloxe damta in te sax o mbago ñoowa taaga bo leŋ jeg kate coono fa leŋ in moom ga i ngid ma den to ngenda na den a roog rek vraiment ndaaya na den o ñak daal ref kate teen i ka ai ngeeka daal faw ka'i mbung kata ngeekan i njeganga soxla i taarma i moƴo njala yitam mbata yitam mbaata maaga yaam ku ando naye ko xotan to mbatiran maaga rek a miñanga xana fag i ten taxu i njala rek ngeeka maaga ñaama keeke ngeeka i ndax feetola feet i mbaago njega ndam